Lunho olugudho lwaitaka era nga lufundha, kumbali kwo lugudho lunho kuliku obusubi era kumbali kuliku ekizimbe, kumbali okwo kwabaku eisundhiro lya mafuta age motoka nha ge pikipiki.

Gunho mwalo era nga guliku ennhandha nh'obukalu. Abasaadha bali ghalala era banho abasaadha bali kusika akatimba akavuba engege, kanho akatimba kalimu engege dhe bavuze. Era banho abasaadha bali kumpi nh'elyato elya bbulu.

Omusaadha onho muzungu ayemeleile ku mabaale agali kumpi nh'amaadhi ela nga agemye omwiigo. Ali mu mpale nnhimpi, ayambaile saati endhilugavu. Omusaadha onho ali mu musanha ela ali gezaaku okwota ku kisuusu okuva mu ndhuba.

Omusaadha onho ayambeire empale enhimpi era nga ndhilugavu, ayambeire obusapatu obwabbulu kumbalikwe ghaligho akakutiya kafunhizaku era nga keeru. Omusaadha onho alikusensa ebidhandhali nga akolesa olugali .

Enho embaati eyemeleile kumpi nh'amaadhi. Ela nga embaati enho eyemeleile ku ibaale elili mu maadhi. Embaati enho esobola okweghugila ku maadhi ago, nga ekozesa ebigele byayo ebyandhavu Ela nga embaati enho tedhimila mu maadhi.

Banho abaana batyaime mu kibina era nga bali mu kusoma, banho abaana batyaime mu madesike era nga mulimu abaghanhike emikonho mwibbanga banho abaana banhigilivuninho era nga bangi, einhuma eriyo abaana abandhi abemereire.

Onho omwana mwilugavu ela nga ayambaile akatisaati onho omwaana ali kozesa engalo dhe nga ali gema ku katimba kanho akatimba bakasibye bunho obutiimba bwefanhanhilizaku obutimba obuba mu goolo edhomupiila.

Binho ebidhiba bili bisatu era nga balundhiramu ngege. Binho ebidhiba ghebili babitaku kafensi era nga kafensi ako kaliku akageti akammyufu. Binho ebidhiba ghebili ghaligho eisubi eigimu, ghaba nh'emiti emighanvu, ghabagho nh'ensozi empanvu edhiri saidhyere.

Binho ebizimbe byaisimero era nga binho ebizimbe birinha abaati amammyufu, binho ebizimbe birinha oluya olugazi era nga lunho oluya lwaitaka. Muluya lunho mulimu omuti ogulikola ekisense.

Kino ekimuli kinhilila ela nga kilungi. Kino ekimuli kili mu kala eya kakobe. Endhuki eidhye ku kimuli kino olw'okuba kikulu bulungi. Ela nga endhuki enho eli gya kunhunhamu otubisibisi, twekozesa okukola omuzinga abantu gwebanhwa.

Bano abantu bali basatu ela nga buli omu ali mu sinki, ali kunaaba engalo dhe nga akozesa amaadhi agava ku taapu nga gayuyika. Kibanga kilungi inho omuntu okunaaba engalo nga akozesa amaadhi kuba aba ali kwita obughuka kamaala.

Kanho akayumba bakazimbisa amatoofali era nga kanho akayumba kalimu omulyango, kanho akayumba kazilalu idhinhisa era nga kalimu olutandha, kanho akayumba einhuma ghakyo eriyo emiti egye miyembe.

Ono musawo era nga omusawo ono ayambaire olugoye olweru yezingire akoma kakozesa okeberesa abalwaire era nga omusawo ono ayambaire masiki. Eno masiki abantu badhambala nga inho kubisera ebyasenhiga omukambwe.

Abantu bangi bali kubbichi bali kulya bulamu abantu abandhi bali mu maadhi bali kweghuga, abandhi batyaime enhou mukyanga abandhi bali kuzaanha kapira, omuntu oghundhi ayambaire esaati eye kimyufu era nga atyaime ku ngamiya.

Kinho ekizimbe kya bizinensi era mundha mwa kyo mwirugavu, mu maiso gakyo ghaligho bizinensi edhili kutambula mu maiso. Bizinensi esooka etundha ngoye dha bakazi, ey'okubili etundha bigaali bya baana bato, ey'okusatu etundha ebyuma bya motoka.

Enho tooyi era nga tooyi enho eri ndhala, tooyi enho ya kusuntamala ku era nga erinha olwigii, tooyi enho elinha eibati era nga ndhigule. Kubanga kintu kilungi inho amaka okuba nho tooyi era nga tooyi ekumibwa nga nhondho.

Enho nhimiro ela nga elimu ebisimbe enhimiro enho elimu eitaka eigimu, kibanga kilugi omuntu omulimi okukozesa eitaka eigimu kuba eitaka eigimu lizimba ekilime kyavaayo ela nga kyeyagaza.

Abakazi basatu nha baana babiri abobulenzi bali kumpi nhe nhumba ekali kumalibwa kuzimbibwa era nga omwaana omulenzi azila ngoye oghundhi alinha engoye. Omukazi asoka musanhufu inho ogho kubiri ayemereire omukazi asemba yo enho ali gezaku okweeya.

Omusaadha ayambaire galubindi nh'enkofiira gyafiire era nga omusaadha onho alingilire olutindo olummyufu olw'empagi. Dhinho entindo dhaganibwa munsi dha b'America, dha ba Japan, dha ba Korea, dha ba China. Muno mu Uganda mulimu olutindho lulala lwonka luti olufanana kuluno ela olutindo olwo luli mu disitulikiti eye Idhindha, olwazimbwa aba Japan.

Embaati eno erimu kala ibiri, erimu kala endheru, nikala endhirugavu era nga embaati eno eri kumaadhi eri kuseyeya. Embaati eno eri kumpi n'ekikolo ekyeisubi, embaati eno eri kozesa ebigere byayo okuseyeya kumaadhi ago nga eri kutambula.

Omusawo onho ayemeleile mu tuleyini endheru, ela nga omusawo onho ayambaile gu gyaketi, ya yambala yunifoomu eya kilagala ela nga agemye ka kyaayi mu kakopo ke alinha gilavusi edha bbulu ataileku masiki ey'okumunhwa nhi masiki ya face.

Bano abasaadha bali mu kisaghe eky'omupiira era nga bali kuzanha omupiira, guno omupiira mweru. Bano abasaadha bonabona balina engaito edh'omupiira era nga dhino engaito dhiriku amainho.

Luno oluguudo lwa kolansi era nga luli bbize, luliku emmotoka nnhingi pikipiki n'amagaali. Kumbali okw'oluguudo kuliku emmotoka edhipakinzeku, kwabaku n'abantu abali kutambuza ebigere, kwabaku emiti n'amayumba.

Onh'omuntu ayambaile esawa ku mukono gwe omugoodha ela nga ali kunhiga ekyuma ki kabwiidhibwiidhi ekya laputopu, kinho ekyuma kikabwiidhibwiidhi ekya laputopu bakitaile ku meeza endheru ela nga kumpi agho ghaligho akakopo akeeru akaliku ekigambo "Microsoft".

Abasaadha bana bali ku kizimbe ghangulu kyebabaile nga bazimbanga. Ela nga bali kugezaaku okuba nti baseleka oba batandika okuseleka nga bakozesa embaawo. Ekizimbe kino kili kumpi nh'ennhandha. Ela mu maiso agho ghaligho omuti gw'omuyembe. Enho ghansi eliyo ekibila nh'ensiko. Abantu bangi betanhiile inho okuba nti bazimba kumpi nh'ennhandha olw'emilimu egikolebwa ku nnhandha nga okuvuba, okutambuza ebintu, nh'ebintu kamaala bingi; ghaile gavumenti ekivumilila eky'okuzimba kumpi nh'ennhandha.

Kanho katale ela nga omukazi ali kumudaala gwe, omukazi onho ali kusiba ebintu mu kaveera akeeru, omukazi onho alikutudha bubbooli buzungu, nhanha, butungulu, embooli ensoga, wotameloni, nh'enhanhansi.

Lawundi abawuti eli ghagati gh'enguudho. Ela nga enho basimbamu eisubi ely'ekilagala. Baatamu ekighumbe eky'eilike. Baatamu nh'akapande ak'omukulembeze gha Uganda, Museveni.

Sawa ya kanzimye nzimye era nga obwire butandhise okuziba, engoye badhanike ku ghaya era nga ghaya enho bagisibye ku miti, ghansi ghe ghaya enho ghaligho obusubi obutonho obuli kulilagho.